comme niñ ko waxee woon rek ñu àndaat ak yéen seen ay émissions yoo xam ne nag dañu koy def si lëkkaloo bi nga xam ne nag rajo Jabi jula FM daf koo lëkkaloo ak projet ISRA fii si Thiel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 kon laata ñuy dugg ci waxtaan bi rek dañuy jox kenn ku nekk suñu invité yi mu nuyoo ak askan wi mu wax ñu moom mooy kan ak ban gox la jógee

jërëjëf Fane Faye Fane Faye am na suñu beneen invité moom tam ñu jox ko mu nuyoo ak askan wi wax ñu moom mooy kan ak fan la jógee
asalaamaaleykum yéen waa Jabi jula FM maa ngi leen di nuyu ku ne ci turam ak santam di la gërëm yow Aliou Sow ak Thierno Touré suén technicien maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama grand la man maa ngi tudd Dia y dëkk Mawla jërëjëf ba si kanam Aliou
jërëjëf Dia Sy kon ak Fane Faye ñoom ñooy suñu invité <breath> su ngeen fàttalikoo si gannaaw ñu seqoon ak ñoom si waxtaan boo xam ne mu ngi jëm si wàllu formation bi nga xam ne ISRA daf leen ko jagle le woon mu jëm si wàllu mbéy mi waaye tey nag ñu ngi jëm si benbeen pàcc boo xam ne tam ba léegi dafa lëkkaloo ak formation bi ndax mu ngi jëmoon si wàllu mbéy mi waaye mbéy moomu tam gannaaw biñ leen tàggatee ba pare tam dafa am leneen loo xam ne moom moo si toppaat mu jëm si wàllu li nga xam ne moom mooy jiw waaye mu jëm si wàllu tam ay ji ak yu mel noonu kon dañuy ñëwaat si Fane Faye rek mu waxal ñu gannaaw tàggat bi si wàllu mbéy mi ba léegi si wàllu jiw bi nga xam ne tam dañ leen koo joxoon fan ngeen ci toll fiñ toll nii

ban façon jiw ngeen jotoon ba ngeen dugg si wàll ji ban façon jiw lañ leen joxoon

si wàllu gerte gi ak dugub bi ji ngeen ko jiyaguleen ko <noise>

naka ngeen ko jiyee ndax <hesitation> niñ daa jiyee bu njëkk noonu ngeen jiyee wala gerte bi bim ñëwee dañ leen waxal ne leen nii ngeen koy jiyee <breath> naka ngeen ko jiyee bu dee dugub bi tam dañ leen waxoon nii ngeen koy jiyee <noise> naka ngeen ko jiyee si wàllu si wàllu nji moomu bu ngeen jiyee ba pare tam <breath> lan ngeen seetlu <hesitation> sax na saxut dee na dund na

<hesitation> Dia Sy bu ñëwee dina mën a <hesitation> leeral waaye balaa maa dem ci Dia <hesitation> kañ ngeen ji woon <hesitation> yéen a jiyandoo woon te li lépp ngeen jiyandoo benn yoon li ngeen ji woon lépp baax na wala si weer wii nii ñu teru xam nga tey ñu ngi si huit août <hesitation> kañ ngeen ji

soo ñëwee si tool yi boo ko xoolee di nga kontaan xam naa ne yaa ngi foofu di <hesitation> fecc si biir tool yi Dia Sy <hesitation> yow bokk nga si ñi nga xam ne aussi <hesitation> yéen a ngi liggéey si wàllu tool yi ak waa ISRA am na benn xeetu jiw boo xam ne bii dañ leen koo jox séddale leen ko est ce que yow mun nga ñu wax ban xeetu jiw lañ la joxoon ak biñ la ko joxee ji nga ko wala jiyagoo ko
waaw jërëjëf Aliou maa ngi lay nuyuwaat di gërëm Fane Faye ci leeral yim doon leeral waaw man nag dugub lañ ma joxoon ci biir dugub boobu dañ ne ma da nga koy def <noise> <hesitation> ñaari pàcc nga koy def benn pàcc bi da nga ciy def ñeenti parcelles beneen pàcc bi nga def ci ñeenti parcelles loolu nag jot nañoo def loolu ba jiw nañ ci fu mu ne nii ci liñ jublu mooy def engrais ak def fumier ci loolu lañ toll fi mu ne nii
<hesitation> jiw ngeen sax na saxul sax bi nu mu mel ak <hesitation> fu mu toll
non vraiment sax na sax bu rafet moom sax bi moom normal na jaar na yoon sax na moom fi mu toll nii moom awagum na yoon daal ni ma gisee programme bi daal defe naa ne bu continuer nii danañ ci am résultat boo xam ne moom lañ doon séntu
kañ ngeen ko ji ñu ngi ci huit août bi ngeen seetluwee bi ngeen jiyee ak si seen yeneen dugub yi nga xam ne ji ngeen ko su ngeen ko méngalee est ce que seetlu ngeen <hesitation> nu mu mel différence bi
waaw am na différence tuuti parce que man maa ngi ji woon lundi le vingt cinq juillet deux mille vingt deux laa ji woon man damaa jiw jiwaat xam nga dañ maa jox njëkk jiw jox dañ maa jox jiw ma jiw boobu am nu mu demee normal lul daal ñu joxaat ma jiw ci laa soog a jiw le vingt cinq
normal lul boobu lan la lu tax normal lul
xam nga dañoo jiw <hesitation> temps yële ci gannaaw affaire bi arrêté woon na arrêté bu métti ba dugub bi lu ci bëri dee ci la ñu ñëw ñu xool ñu ne lii daal xam naa dootul mën a continuer mais dañ leen di indilaat beneen jiw su ko defee ngeen mën a jiwaat bi ñu indee jiw nag ji nañ loolu moom sax na macha allah fi mu ne nii moom <breath> commencé naa aw yoon daal ni ma ko gisee daal ci sama bopp daal moom maa ngi ciy am yaakaar bu baax a baax daal Aliou
différence bi <hesitation> lan moo ko wutale ak seen seen yeneen dugub yi est ce que yéen a bokk fan yi ngeen ko jiyee mu ba pare yële gën koo rafet wala <breath> seen dugub yi njëkk yi moom ngeen njëkk a ji ñu ñu topp ko <hesitation> mun nañu xam lu leen wuutale
waaw am na wuutale am na wuutale soo ñëwee ba gis dugub yi suñ dugub nga xam moom lañ moomal suñu bopp ñun moom lañ njëkk a ji mais bi ñëwee ji jiw yi nga xam ne ñoom la waa ISRA jox bii commencé na ko di ko dab même bii lañ mujjee jiw mais commencé na di ko dab daal boo seetloo bii daal daa mel ni moo gën a gaaw a màgg ci ni ko Fane waxee ci sama gis-gis man loolu laa gis ndax yàggumaa jiw mais bi ma seetloo li ma jiw bi ma fa demee tey nii lim ak li ma ji woon njëkkoon koo jiw daanaka lii mu ngi commencé jóg te lee dafa xawoon na bëri ñax mais commencé naa koo béy ba commencé naa set daal mais ni ma ko gisee daal moom Aliou yaakaar naa ne suñ ko defee <noise> fumier comme topp niñ ñu ko waxee daal yaakaar naa moom dana réussir bu baax a baax
dina réussir <hesitation> dangeen a béy ji wala dangeen a ji ba pare <hesitation> béy beneen pexe boo xam ne de ISRA daf leen koo dige tegtal pour ci wàllu nji moomu béy ji wala ji béy
waaw am na lum ñu ci tegtal dangay béy ba pare après nga soog a <noise> jiw ci kàmb yi moom moom comme ça grater ko daal li ñuy wax noonu grater grater ba pare soog a ji dangay béy ba pare ba mu set nga soog a jiw parce que boo jiwee noonu ci kaw ñax mi noonu <breath> ñax mi ak gàncax bi day saxandoo su boobaa doo ko mën a ràññale il faut nga béy ba mu set wécc <breath> nga soog a ji comme noonu lañ ko jiyee ñun
noonu ngeen koy noonu ngeen ko jiyee waaye gis ngeen ne daal <hesitation> fiñ <noise> toll nii loolu am na <hesitation> solo am na tam différence ak li ngeen doon def bu njëkk
waaw am na différence am na différence Aliou
ci fànn yëpp mbéy mi ba ci bi
ci mbéy mi ak ci njiwin mi quoi

danañ ni ma gisee programme bi bu demee ci kanam danañ ñu jàppale ba nga xam ne même <noise> ISRA bu ñëwaatul woon tamit ñoom commencé :;fra nañoo jox xalaat boo xam ne dinañ ci mën a liggéey ci suñu bopp ci suñuy tool yiñ daan liggéey bu yàgg parce que <breath> nim ñuy tegtalee pour ni ngay tuuree fumier ak ni mu doon tuuree fumier danga daan jël fumier nga tuur fii daanaka doo am lu mot vingt cinq mètres mais ñoom liñ lay jox boo ko tuuree daanaka mun nga ciy tuur hectare <noise> moom macha allah daal ni ñuy tuuree fumier quoi
kon technique bi daal am na solo
technique bi am na solo bu baax a baax Aliou wax dëgg yàlla
technique bi am na solo <hesitation> béykat bi nga xam ne <hesitation> dafa doon béy waaye mu béy ay at i at waaye ñu tàggat ko ay fan yu néew waaye tam di ko gunge muy liggéey liggéey boo xam ne bii moom mu seetlul boppam ne wax dëgg yàlla liñ ko tàggatoon ak liñ ko jox su ko méngale ak li mu doon def ak li mu yore tey am na wuute wuute boo xam ne bii jéggi na dayoo <hesitation> Fane Faye comme ni Dia Sy ni mu waxee waaye si wàllu mbéy moomu <hesitation> wax na dangeen di béy ba pare ngeen soog a ji waaye fi ñu toll nii temb tey si wàllu mbéy moomu fan ngeen si toll est ce que ñax mi ak gàncax gi amul jafe-jafe wala différence boo xam ne bii ëllëg si biir ngeen ragal ne li nga xam mooy gàncax bi wala <hesitation> fi ñu toll nii comme niñ leen ko tegtalee ni ngeen ko defee rek yaakaar ngeen ne dana mun a ànd ak nawet bi ba li ngeen soxla ëllëg dangeen ko jot si wàllu mbéy moomu

tool yi alhamdulilah yaa ngi doon wax nji mi ay toobo la toobo xëy na mun nga koo compter

problème la waaye gannaaw tàggat bi gannaaw li ngeen seetlu ak li ngeen xam su ngeen ko méngalee ak <hesitation> seen <hesitation> liggéey bi ngeen doon def bu njëkk seetlu wu leen loo xam ne lii mun ngeen ko def saafara ba loolu ngeen mun koo saafara

ci li nga jàpp gerte googu moo gën a baax suñu gerte ma delluwaat si Dia sy kii wax na ay façons yoo xam ne dañ leen koo joxoon si wàllu gerte gi waaye gis na ne wax dëgg yàlla gerte googu tey moo gën a rafet <hesitation> si wàllu gis-gis si wàllu taxawaayam <hesitation> sànq ñu ngi wax engrais bi aussi yow sànq laal nga <hesitation> si wàllu engrais bi waaye si wàllu yow si wàllu dugub bi moom nga gën a féete <hesitation> si wàllu dugub bi si wàllu <hesitation> saxin bi comme ni ma ko waxee sànq <hesitation> saxin bi ak seen beneen façon dugub bi nga xam ne yéen a ko moomal seen bopp seetlu ngeen am na différence wala dugub biñ leen jox boobu tam am na jafe-jafe ci wàllu sax wala amul
waaw dugub biñ ñu jox daanaka amul jafe-jafe sax parce que man ci man ci li ma jot a ji man boog li ma ji woon bi ma ko jiyee ba am ñetti fan bi ma ñëwee <noise> toobo toobo yëpp dama leen a topp compter leen mais benn manqué wu ci wax dëgg yàlla <breath> li ci xaw a manqué mooy comme buñ koy béy nii ak machine bi xam nga dafa xaw a gàtt mu am lu suulu suulu nii mais loolu bu ma paree jaar naa ci gannaawam ma sulli ko yëpp wax dëgg yàlla amul lu ci tardé waaw
si yéen seen bos yi yéen seen dugub bi nga xam ne dangeen ko doon yàgg a béy
<hesitation> bi ñu doon yàgg a béy non boobu moom tamit même ren taxaw na mais bee moo gën a amagum avancement daal ci li ci li ma gisagum bee moo gën a amagum avancement parce que bee moom <breath> baax na daal mais xam nga rek dañu naan <hesitation> lu xaw ndax xaw ma dafa xaw a màggat xaw ma dafa xaw a def nan nuñ ko mën a waxee daal mais boobu daal <hesitation> li ma gis ci bee daal gi amagum naa ci moom yaakaar bu baax a baax wax dëgg yàlla amagum na départ moom wax dëgg yàlla
si wàllu engrais bi engrais biñ leen jox <hesitation> pour ngeen def wax nga boo doon def engrais <breath> bon bu ISRA ñëwut xëy na am na pexe beneen pexe booy def comme ni la ko ISRA jàngalee waaye tey <breath> engrais biñ leen jox ak engrais bi ngeen doon def dafa aw dafa wute wala defin bi rek moo wute
non man de engrais biñ ma joxagum ak engrais bi ma daan jot fii mooy benn xam nga dig nañ ma engrais bu ñëwagul boobu xamaguma nu mu mel <breath> mais biñ ma njëkk a jox boobu urée la bu weex tàll la waaw boobu moom moog moog urée bi ma daan gis moo ñoo yem amuñu amuñu lu leen wutale daal bee nag laa gisagul ba xam nan la mel
boobu engrais ngeen ko ba pare
boobu engrais guñ ko boobu des na boobu mooy mujjee après fu mu ne nii daal ci li ñuy ci li ñu war a def mooy dangay def <hesitation> engrais ngay def boo defee engrais nga def fumier après fumier bi bu ñëwee ba xam ne <hesitation> urée bi jot na ñoom ñooy ñëwaat ñu ne comme defoon ngeen engrais ngeen def fumier léegi bu ngeen eggee bés tel dem leen ngeen def urée loolu nag eggaguñ ci
waaye <hesitation> li ngeen seetlu daal vraiment fiñ toll nii moom si wàllu sax bi macha allah si taxawaay bi nga xam ne dugub bi taxaw na ko wala gerte gi période bi ñu toll nii daal am ngeen si yaakaar bu baax a baax
waaw ci samab gis-gis man am naa ci yaakaar bu baax a baax Aliou
yàlla bu yàlla tas yaakaar <hesitation> Fane Faye <hesitation> ba léegi si <hesitation> njeexcital bi nga xam ne tey yaakaar ngeen ko am na nji bu baax béy ba mu set <breath> léegi topp bi mooy des <hesitation> muy wattu luy ay yàqu-yàqu <hesitation> yàqu-yàqu yi nag bëri na waaye bi ñuy gën a seetlu si jamono biñ toll nii mooy si wàllu jur ndax amu leen jafe-jafe fi tool yi nekk ci wàllu ay jur yoo xam ne ragal ngeen ne wala nemmeeku ngeen ne am na fa loo xam ne mun na koo yàq wala da koy yàq

waaye am na solo <hesitation> li si gën a am solo rek mooy askan wi nga xam ne ñooñuy déglu ñu xam na tey am na programme boo xam ne tey dafa jëm si wàllu mbéy mi <hesitation> te projet bi nga xam mooy ISRA daf ko lëkkaloo ak ñenn si ay béykat yoo xam ñu ngi si goxu Thiel <breath> loo xam ne lii tam dañ koy <hesitation> def liggéey boo xam ne ab seetlu la pour ëllëg si biir ñu mun koo yaatal ñeneen ñi jot si kon ñoom tam war nañu xam <noise> loolu lan la ak fan la toll saa su ne loolu moo ci ëpp solo <hesitation> Dias si wàllu yàqu-yàqu yi <hesitation> ndax boo béyee am na période booy toll yàqu-yàqu bëri na waaye fu si ne ak fu mu toll si wàllu yàqu-yàqoom waaye fi ñu toll nii si jamono biñ toll temb nii dañoo ragal ne <hesitation> jur gi mooy faral di gën a yàq ndax fi ngeen ji <hesitation> ragalulen dana am <hesitation> ay jur yu fay yàq wala am na sax ba pare <breath> bu fekkee ne am na <hesitation> yan saafara ngeen si jëlagum wala projet bi yan saafara la si jël
waaw yàqu-yàqu moom daanaka mënut a ñàkk ci tool mais li ci bon daal mooy mu ëpp mais fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla xam nga instant bii moom comme li nga wax jur yi ñooy ñoom lañ yaakaar ñooy nekkagum yàq-yàq mais daal jur yi wax dëgg yàlla sàmm yaa ngi góorgóorlu vraiment duggaguñ si tool yi beneen yàq-yàq bi nag eggaguñ ci comme lu mel ni wànq wala picc mais ** foofu moom eggaguñ fa foofu moom fu mu toll nii daal sàmm yi lañ doon xalaat te sàmm yaa ngi góorgóorlu vraiment ñu ngi romb foofu di sàmm seen jur normal ñaareel ñaareelaguñ ñu daal <breath> buén gënoon a góorgóorlu daal comme ni ñuy góorgóorloo daal dana baax moom ndax ñoom ñoom ñooy suñu problème instant bii mais bu dul ñoom moom amaguñ beneen programme beneen problème ci yàqu-yàqu
bu dul ñoom amuleen beneen <hesitation> problème si yàqu-yàqu bi <breath> waaye tey yow Dia Sy buñ la waxoon nga ñaax <hesitation> yeneen béykat yi nga xam ne tey yéen ak ñoom yéen a bokk liggéey si wàllu seen taxaw ci liggéey bi ak ñeneen ñi nga xam ne duñ ay béykat te ñu ngi leen di déglu lan nga leen di wax
li ma leen di ñaax mooy ñu góorgóorlu parce que liggéey moom góorgóorlu la boo buggee jëriñu il faut nga góorgóorlu il faut nga muñ parce que liggéey dafa neexul surtout mbéy mbéy yàqqul mais dafa xaw a métti moo tax boo si nekkee il faut nga góorgóorlu il faut nga muñ def sa fulla ak sa fayda parce que moo mun a tax nga gis li nga bëgg parce que liggéey boo si nekkee naan lii dafa métti di yox yoxi tam parce que <breath> li nga war a mën a am foofu doo ko mën a am parce que liggéey moom fulla la sant il faut nga def fulla ak fayda moom moo mën a tax nga jëriñu quoi
<hesitation> sa yeneen ñeneen ñi nga xam ne aussi <breath> ay béykat lañ waaye bokkuñ ci projet bi te <hesitation> xëy na ñu ngi dégg suñu waxtaan
waaw ñooñu tamit maa ngi leen di xamal ne lii du loo xam ne dafa ñëw rek yem ci yem ci ñun kese dafa ñëw pour essayer bu ñu amee résultat bu baax bu normal bu déwénee incha allah ñu fekke ko ñunñëpp <breath> su ko defee ñun ñëpp dañ ciy jot mais lii dañoo ñëw pour essayer ba xam <breath> jiw bii mën naa baax fii wala mënut a baax fii bu fekkee mën na fi baax ñu continuer mën nañoo indi ba ñun ñëpp waa commune bi yëpp jot ci ndax loolu lañ ci jublu mais ñëwuñu pour tànn ay nit <breath> pour di leen jox chaque jour chaque jour non non bu déwénee bu soobee yàlla dañuy dañoo bugg man lii am résultat bu baax ba bu déwénee ñu mën a am jiw bu bëri nga xam ne comme dañ koy jiw normal ñëpp jot ni nga siy déggee nga jotee ci noonu <breath> waaye bul bu kenn yaakaar ne pour dañoo ñëw fii tànn ay nit wala nii non non dañoo ñëw pour essayer <breath> xam ng booy compter moom ci benn ngay <noise> commencer lii nag compter la moo tax munagul a yaatu noonu <noise> dégg dégg bi nag mën naa yaatu mais même tool yiñ ñu jox yaatuwul parce que loo xam ne motul xaaju carré loolu daanaka kon xam nga moom essayer la rek comme dañuy essayer nag nii la mun a demee ba déwén ak jàmm bañu xam nan la ñuy dikkee ñoom bu fekkeeli ñu gis bu leen jaralee indiwaat dinañ indi su leen jaralul indi <breath> dana ñ defaat seen beneen programme tamit parce que ñoom taxaguñ dañoo bugg a liggéey ak ñun loolu lañ wax parce que ñoom dañoo jóg pour dimbale askan wi la ñu wax
dañoo jóg pour dimbale askan wi moom moo tax ñu jóg waaye askan bi nga xam ne tam ñu ngi déglu ñoom tam war nañ leen dimbale dimbale bi mooy tey fi ñu toll <hesitation> si wàllu yàqu-yàqu yi nga xam ne moom moo xaw si jamono <breath> mooy si wàllu ay jur te sàmmkat bi mooy béykat bi ñëpp ñiy sàmm tey dañuy <hesitation> béy kon fi nga xam ne fi aussi dafa am tool yoo xam ne tey seetlu bi nga wax tool yi am na fa <breath> éni fa yore ay jur nañu xam ne ci tool bi lañ bokk kenn ku ne mu mun a sàmm <hesitation> tool bi bu mu xaar ba bu séenee dara ci tool bi nga xam ne dañ koo dénk Fane Faye wala Dias bu mu xaar ba mu ñëw na xam ne tool bi sama tool la ëllëg su ñoree man de war naa si jot <hesitation> parce que dañ ko war a yaatal kon ñun ñëpp war nañu bokk si <hesitation> sàmm boobu <hesitation> Fane <hesitation> bu ñu demoo tey <hesitation> ñi nga xam ne éni ngi ñuy déglu muy ñi ngeen bokkal programe muy ñi nga xam ne ay <hesitation> béykat lañ te bokkuñ si biir programme bi buñ la waxoon tey nga ñaax leen <noise> si wàllu yàqu-yàqu yooyu ak nga ñaax leen ci wàllu programme bi nga xam ne tey <hesitation> dangeen ko seq ISRA lan nga leen di wax

yow li nga wax rek Dia Sy moom waruleen ko woon bàyyi yow ngeen ni waroon ngeen ko yóbbu Bambey ma n ak moom yëpp dangeen ñu waroon yóbbu

<hesitation> kon dangeen di kaas ñu ànd ak yéen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

seen émission sunu émission yoo xam dafay waxtaan <breath> jëm si wàllu <hesitation> mbéy mi waaye lëkkaloo ak ISRA bi nga xam ne tam daf ko lëkkaloo ak rajo communautaire yi waaye lëkkaloo tam ak yenn si ay béykat yoo xam ne ñu ngi fii si goxu Thiel <breath> tey nag ñu ngi dalal kii di Dia Sy ak ki nga xam ne mooy Fane Faye ñu jógee fii si diwaan bu Mawla <hesitation> Fane Faye

Fane Faye Dia Sy
waaw Aliou wax daal su feebaree nopp bi koy nopp bi koy dégloo war a wér kon

Dia sy <hesitation> Fane

kon xam naa ne waxtaan bi dañ koy tënk fii di leen jégalu bu baax a baax tënk si séeréer <hesitation> man xaw ma séeréer Saliou Birame Faye la wala séeréer <hesitation> Momadou Sorry Diop la <hesitation> Fane lan ngay tënk ak lan ngay <hesitation> tàggatoo askan wi nga xam ne énu ngi lay déglu si rajo Jabi jula <noise> FM

jërëjëf jërëjëf <hesitation> Fane Faye sant nañ la gërëm la <hesitation> Dia Sy <hesitation> lan ngay tënk lan ngay ñaaxee askan wi ak lan ngay tàggatoo
waaw Aliou maa ngi lay nuyuwaat bu baax di la jaajëfal di nuyu mbokku comune bi yëpp di leen wax ne ñoo ngi leen di tàggu fii di leen ñaanal jàmm ak yokku ak yokkute di ñaan nawet wu barkeel daal comme ni ko sama grand Fane Faye waxee moom vraiment nit ku baax la nit ku oyof la aussi <breath> li mu wax naan xamul dara xam na xam naa lu ñuy wax saabu moom mënut a fóot boppam mais su tagg sa bopp daganoon kon mun naa taxaw tagg boppam parce que Fane vraiment jàmbaar la xam xam na commune bi xamante na ak waa commune bi te aussi xam nañ ko jox na leen cër jox nañ ko cër <breath> te loolu mooy li am solo man Fane saa yu ma xëyee damay bugg a roy ci moom parce que moom am na yëg-yëg ci nit faale na nit melul ni man xel mi neex na aussi loolu maa ngi ko ciy gërëm di ko si sant bu baax a baax parce que bu ko neexoon bim ñëwee ci village bi mënoon na maa ñàkk a jël mais xëy na du man rek la xelam ne de mais xam nga lu ñuy wax * moo dajul suuf moo tax rek ñi mu tànn mu tànn leen mais pour du ñooñu rek gën a nekk ci xolam <breath> mais bu sañoon <breath> commune bi yëppay jot ci programme bi bu sañoon tamit jeunesse bu ne jeune bu ne di nga jot ci programme bi
bu soobee yàlla sax dinañ si jot
te bu soobee yàlla bu ñu yàlla mayee li ñu bëgg dinañ ko am parce que loolu la ñu bëgg dañuy essayer rek loolu la ñu bëgg <breath> kon maa ngi lay gërëm yow Aliou parce que gis naa sa taxawaay ci rajo bi képp ku soxla ci rajo bi <breath> vraiment da nga koy taxawu comme ni nga ko war a taxawee ñoo ngi lay ñaanal gudd fan daal ak wér-gu-yaram jërëjëf Aliou Sow jërëjëf Thierno Touré jërëjëf Fane Faye <breath> di nuyu waa commune bi yëpp di nuyu suñu dëkk Mawla ak dëkk yu wër Mawla ak dëkk yi wër commune bi yëpp daal maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp jërëjëf
jërëjëf <hesitation> Dia Sy jërëjëf <hesitation> Fane Faye <hesitation> jërëjëf auditeurs auditrices yi <hesitation> di leen fàttali ñu ngi nekkoon seen émission suñu émission boo xam ne dafay yëngu si wàllu <hesitation> mbéy mi waaye lëkkaloo ak waa ISRA ak nga xam ne tam dafa lëkkaloo ak rajo communautaire yi lëkkaloo ak rajo Jabi jula FM <breath> waaye lëkkaloo ak yenn ci ay gox yoo xam ñu ngi fii si biir commune bu Thiel ñuy yëngu nag ci wàllum mbéy mi di leen gunge di leen tàggat di leen jàppale tam ci li nga xam ne ëllëg si biir dafay war a jëriñ askan bi nga xam ne moom mooy yeewu si biir commune Thiel mu amaat tam beneen poñ boo xam ne dinañ si ñëwaat mu jëm si wàllu càmm ji moom tam mu ngi ci biir waaye ñeneen ñi nga xam ne si ñoo bokk si gox goxaat yi ñi nga xam dañ leen tànn <breath> ñoom tam ñu bàyyi xel waxtaan yi ndax kenn ku ne <breath> <hesitation> weer wu jot dana fi jaar wax fan la toll ci wàllu liggéey bi nga xam ne dañ ko koo dénk comme ni ko Fane waxee léegi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ëllëg projet bi bu baaxee dañ koy natt wasaare ko ci Sénégal ak si àddina bi su bonee tam dañ koy natt wasaare ko ci Sénégal ak si àddina bi kon yal na ñu yàlla defal jàmm ba ñun waa commune bu Thiel suñ leen nattee ñu mën a jiitu si yeneen gox yi nga xam ne ñoo nekk si yeneen régions yi loolu yàlla mun na ko yal na ko yàlla def kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen baalu àq bu baax a baax di leen baal àq si tamxarit bi nga xam ne tey ci la ñu jëm <breath> ah xam naa ne nag tamxarit ak séeréer yi moom tey dana am <hesitation> goneg séeréer boo xam ne na fër ndax cere moom séeréer lañ ko bàyyee <breath> kon di gërëm suñu technicien di Thierno Ibrahima Touré di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen baalu àq kon jàmm ak jàmm beneen yoon seen émission suñu émission buy yëngu si wàllu mbéy mi